Paɣ' ninkura ata nyɛla ban ʒi pata puuni shitɔɣu dunoli ni ni n-kɔhiri bin' kɔhiri bɛ ni kɔhiri binshɛŋa maa shɛŋa n-nyɛ maa n-nyɛ kamantoonsi nti tabili naanzu o zaŋla naanzuu maa o palimi n-niŋ parante ni ka zaŋli tam lɔba gbambili zuɣu ka piigi kamantoonsi maa n-shɛbi kunkɔna binyɛra ni ka che dalibil' piɛlli ka o shɛbi kamantoonsi maa shɛli niŋ di puuni ka piɛɣu tam o nyaaŋa ka zim be di puuni ka naayi che paɣaba ayi ban waliwali ʒiya ka bɛ gba ʒi o nyaaŋa

Doo nyɛla ŋuni mini o paɣa ni o bia ni o baa ka bɛ yina nti za doo maa loori gbuni doo maa nyɛla ŋuni zaŋ kuntu m-pili o mini o paɣa maa zaa sa ka paɣa maa lee zaŋ bia maa ʒili o naba zuɣu ka baa mi nyɛ ŋuni dabi bɛ tooni ka paɣa maa du n-ʒi loori maa tooni zuɣu ka bɛ yiŋa za bɛ nyaaŋa bɛ yiŋa maa nyɛla tambu yim ka bɛ lee pili di zuɣusaa ka bɛ za yili maa dundoli ni